Nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka aɖewo le abɔ aɖe me. Le abɔ sia me la wo le flawesi vovovowo ŋudɔ wɔm. wo wo wogbɔ kpɔm. nyɔnua eveawo katã wo le awu gbemumu me hele edɔ wɔm tso ama eflawesiawo ŋu.

Ame hatsotso gbogbo aɖewo le etɔ aɖe me le dzidzɔ kpɔm. ame siawo ƒe dometɔ aɖewo nye yevuwo eye eɖewo hã nye ameyibɔwo. Wo le etsi lem le afi sia.

Afɔkpa vovovovovowoe nye esi wowɔ da ɖe afi sia. Wowɔ afɔkpa vovovo siawo kple kɔla vovovowo. Kɔla siawo ƒe dometɔ aɖewoe nye; kɔla ʋi, kɔla gbemumu, kɔla yelo, kɔla blu kple susɔewo.

ame geɖe aɖewo le tsi kum le mɔto etsikuʋu aɖe kó etsi vɛnoo eye wóle etsiawo mam ɖe wóƒe gagbawo ŋugowo kple tsɛsiwo me aŋego yibɔwo ŋugó bluwo tsɛsi bluwo le teƒea zã

Ɖevi woame ade sɔɔ enye esiawo nɔnyi ɖe atrakpui aɖe si woziɔ ɖe exɔ aɖe ŋuti. Ɖevi siawo nɔnyi ɖe afi ya henɔ edze ɖom le wo ɖokuiwo dome. Ke le wo gbɔa, kotoku le wo gbɔ eye nugo yibɔ aɖe hã le wo gbɔ.

Ɖevi aɖewo le sukuxɔme hele enu srɔ̃m. eɖewo de agbale le woƒe kplɔwo dzi eye eɖewo le nuŋlɔti ɖe asi ke yevu ɖeka aɖe hã le wo dome eye ya fo esi eƒe asinu ƒoƒu abe ya le gbedom ɖa ene.

Ŋutsu aɖee nye esia nɔ anyi ɖe takola aɖe gbɔ le eƒe takoxɔ aɖe me. Takola la le eta kom nɛ eye wotsɔ avɔ ʋe aɖe tsyɔ kɔme nɛ. Takola la kɔ matsinia ɖo eƒe ta ŋu hele eta la kom nɛ.

nyɔnuviaɖe le eƒe aƒeme edó godi dzĩ eye wodó awu gbemumu aɖe éle nane ɖe kɔpu me eye wòtsɔ gatsi ku enua ke ele enu kum eye nu vovovoawo le egbɔ

dɔwɔla aɖewo le dɔwɔm le gakpo aɖe ŋutsi dɔwɔla siawo ɖó kuku aŋtsiɖiɖi kple kuku yi eɖewo le gakpoa ɖewo ɖe asi eye ɖewo le eka aɖewo ɖe asi

Ameha aɖewoe nye esia le eʋua aɖe me, wonɔanyi ɖe eʋua me hele atiglinyi gãa eve aɖe dome, wóle ʋua kum heyina ɖe atiglinyi si le wó ŋgɔ la gbɔ

Ɖevi aɖewo tsɔ nuɖugba ʋɛ̃ aɖewo ɖe asi, woɖu nu le nuɖugba me eye wole enu kom. Amea ɖewo kpɔtɔ gale nuɖugba me ham be nukui siwo le nuɖugba me la katã navɔ ƒio.

Nusrɔvi aɖewo le nusrɔƒe aɖe, wóku amì vovovo aɖewo ɖe ŋugui aɖewo me eye wóle nusrɔm le amiaŋu , eɖewo le amiaɖe asi eye eɖewo do asi ɖe amia gbɔ

Ɖevi wome ene sɔ̃ɔ wova tɔ to hele tsi kum le tɔ me. Ɖewo go aŋego ʋie eye ɖewo ko aŋego blɔ. Ɖevia ɖeka le awu blɔ me eye ɖeka hã le awu yelo me. Ɖeka ɖo kuku eye wo tsia kum.

avɔ drala aɖee nye esia le eƒe avɔdraƒe avɔ vovovowo le egbɔ le aŋe vovovowo me nye kete vovovowo hã nyɔnua le enukom eye wo dzeŋe ɖe eƒe avɔwo dzi

Ŋutsu eve wole dɔ wɔm le matsini aɖe ŋu, ŋutsu woame eve sia wodo awu lɔbɔ eye woɖo kuku ʋɛ̃wo. Ɖeka le atsitre eye ɖeka bɔbɔ ɖe matsinia gbɔ hele dɔ wɔm le eŋuti.

Ŋutsu eve aɖewoe nye ya le nugui aɖe me hele dziɖegbe kaɖi ƒe ati ŋuti hele dɔ wɔm tso dziɖegbe kaɖia ŋu. Edziɖegbe kaɖi si ŋuti wo dɔ wɔm le la miekpɔ dziɖegbe kaɖiawo ƒe ka blɔ, yelo kple dzi.

Ɖevi aɖewo ƒoƒu ɖe yevu aɖe ŋu, yevu sia ɖo gaŋkui yibɔ, do awu ʋɛ̃ eye woɖo fli yibɔ eto ne eƒe awu si wòdo. Ɖeviawo ƒoƒu ɖe ŋu hele dzidzɔ kpɔm ɖe yevu sia nu eye yeu sia le nya biam wo.

Yevu aɖewoe nye esiawo lé mɔɖaŋu aɖewo ɖe asi eye wole edɔ wɔm le wo nɔewo dome kple emɔɖaŋuawo, eɖewo le klonu eye ɖeka nɔ anyi ɖe zi me eye eve le atsitre.

Ŋutsu aɖe sɔ̃ɔ wole xɔ tame le dɔ wɔm tso mɔ mɔɖaŋu si xɔa ŋuse le ee eʋe si henana akaɖi. Wole dɔwɔwu vovovowo me eye wole dɔ wɔm kple ŋkubia.

Ɖevi aɖe kɔ mɔɖaŋu si xɔ gbe le eʋe si la dadam ɖe ŋudɔ gbe. Eko batri aɖewo kɔ kpe ɖe eŋuti eye wo le ŋudɔkutsua gbe. Ɖevia do awu yibɔ eye wo bɔbɔ ɖe edzi.

Ame hatsotso aɖewo le ekuteƒe, le kuteƒe afisia ame aɖewo le blanui eye ame aɖewo le avi fam. Le eƒuƒoƒe ya me akpɔ be aɖaka le afima, aɖaka si, aɖaka ya ŋu amewo ƒoƒu ɖo hele konyi fam

Ɖevi aɖe ya le nuɖukplɔ ŋu kple ametsitsi ɖeka, ɖevi sia kɔ nuɖuɖu si le eƒe agba me la le dodom ne ametsitsia. Nuɖuɖu vovovowo le wogbɔ le ekplɔ̃dzi kɔŋkɔ sime etsi le kple gã gatsi gaflo kple nugui aɖewo le wogbɔ.

Ɖevi aɖewo do eʋeɖunuwo eye wole eʋe ɖum le teƒe aɖe, eŋuƒola aɖewo le wo ŋuti le eŋu ƒom na wo eye wo eʋea ɖum ɖe ŋuƒoƒoa dzi.

Afɔkudziŋɔ aɖee nye esia dzɔ ɖe eŋu ʋi kple eŋu dzɛ̃ aɖe dome le afɔku sia me la, eŋuwo gblẽ vevie, eŋu ʋia katã bɔ eye eŋu dzia ƒe ŋgɔ katã kaka.

Asi aɖe mee nye esi. Si me ke nudzadzra vovovo aɖewo le. Nudzadzra aɖewo abe atɔtɔ, mango, aŋti, kɔɖu kple nu vovo dzamatre wo le. Nyɔnu le asia me.

Nyɔnu aɖe ɖo asi eye wonɔ nyi ɖe zikpi dzi le eƒe nudzadzrawo gbɔ. Eɖo atɔtɔ, mango, aŋtsi, carroti, tomantosi kple nu vovovowo ƒe asi. Ele ɖewo ɖe basikɛtiwo me le eɖokui gbɔ.

Ŋutsu aɖeɛ nye esi nɔnyi ɖe afiaa kple kɔmputa. Éle kɔmoputadzi kpɔm eyɛ nuvovowó le gbɔ. Mɔɖaŋu si xɔa e ŋuse le eɣesihã le ʒikpi legbe aɖe dzi le egbɔ eyɛ nudzadzra vovovowó hã le afimá

Nyɔnu aɖewo tsɔ woviwo va ekɔdzi eye wotɔ ɖe ɖɔkitawo kple nursiawo gbɔ le ekɔdzikplɔwo ŋu eye wo woƒe agbalẽa wo me kpom. Wole wo viwo ɖe abɔ ta kple akɔ nu.

Ɖevi etɔ̃ aɖewo le atsitre le ekplɔ aɖe ŋutsi. Ke nu vovovo aɖewo le ekplɔ dzi na wo. Ɖeviawo tsɔ enu aɖewo ɖe asi tsɔ le tukpavi aɖe me dem ke nufiala aɖe nɔ anyi ɖe wo gbɔ.

Ame hatsotso aɖewoe nye esia le afi sia. Wo le dɔ wɔm tso mɔɖaŋu aɖe ŋutsi. Mɔɖaŋu sia wozãna kɔ kua tomenuwoe. Ameawo le awu lɔbɔ blɔ kple awulɔbɔ dze kple kɔla vovovowo me eye woɖo kuku vovovowo.

Dzo bi eʋu gbogbo aɖewo le afisia, eʋu gãwo kple eʋu viwo sɔɔŋ wo bi dzo. Ame hatsotso aɖewo tɔ ɖe emɔ godo he go le nɔnɔme sia teƒe kpɔm eye ame aɖewo tɔ mɔdzi le nɔnɔme sia kpɔm. Eʋuawo bi dzo vevie ale gbegbe be wo me gale dzedze nyuie aɖeke me o.

Xɔ nyakpɔ aɖe mee nye esi zikpui vovovowo le. Zikpui vovovo siawo le exɔa me eye ekplɔ aɖe le zikpuiawo ƒe titina. Agbale aɖewo le ekplɔ te eye agba aɖewo le ekplɔ dzi. Atikutsetse aɖewo le eme. Flawawo hã le xɔa me.

Esɔ̃ aɖeɛ nye ésì ekɔ nyɔnu eve ɖe dzime, ŋutsu aɖe le esɔ̃ ɖe asi eyɛ nyɔnuvi aɖe si edo dzinsi takpi kple awu blɔ la le asi kam esɔŋu nɔnyiɖe esɔa dzi eyɛ nyɔŋua ɖeka le sɔa megbe do awu si nye amadede blɔ

Aƒetɔ aɖee nye esi le ŋɔnu. Aƒetɔ sia do kotu eye wokɔ asi ɖo agbale aɖe dzi kɔ ɖeka ɖe dzi he adzɔgbe ɖem le ŋɔnu. Ŋɔnudrɔlawo nɔ anyi he ekpɔm.

ɖevi aɖewo kple ametsitsi aɖe nɔ ɖe wó nɔnyi ɖe teƒe aɖe ametsitsia le mɔɖaŋu ŋudɔ aɖe wɔm yike be ɖeviawo le mɔɖaŋua teƒe kpɔm nɛ e esia wɔm kple susu be ɖeviawo na sroŋu tso eme

Amehatsotso aɖewoe nye esiawo fɔ wóƒe agbawó ɖe asi tso teƒeaɖe vayinaɖe teƒe bubu aɖe le amehasiawo dome la ɖeviwo kple ametsitsiwo sɔŋ wóle wó dome he zɔmɔ tso afiaɖe